Tye taki ma gitye ka gwokkogi, taki gongo otgi agonga ki cingengnge gin agwen ma gucung gin abic ka ma gikwo iye ka ma gicamo iye ki yubu wi otgi ti lum ki kema kema ki onyo iye ki jami mukene ma ki bolo i kor ot gitye iye jami ki yadi ,yen yen mogo ma kicibo ocung acunga

Atye ka neno nyig kic ma tye ka donyo i bong, aryo tye ma okato woko ma kala komgi tye ma ongolle colcol en nyig kic enoni ma dong tye gudonyo i bong mukene tye i bong enoni. Bong enoni obedo bong yeny ma kiyubo kinguno doge anguna.

Eni dam ma kitongo acoli acoli dam ma kitongo ki yubo tenge kipito iye mwuto wek kulak obed maber en opito mwuto opito kalatuc weny tye i dog mwuto eno-ni ki dong dam eno otongo gin adek muyubo weny tye maber.

Kany atye ka neno cing aryo ma kiket lwet ma ki loto mabor ki lwet macego guketo cingi kacelo ma wangi weng pe nen face gi pe nen ento kipeto bongo moni ene ma nen iye

Atye ka neno winyo ma tye iwi yat ma pot yat ma obedo yelo yelo kom winyo obedo yelo yelo pot yat obedo gurin obedo alum alum tye i bunga

Tye ature ma olunge kala wiye obedo ter opok ter opok kitenge tye mater kic tye ka camone tye idibar kama ocung iye.

Ki kany atye ka neno ciling alip acel alip aryo alip apar ailp pyera abic ma giketogi ki ryeyogi i lain ma giti ka nen cente mukane-ni doge pe kanen